Envubu eisee mu maadhi amaadhi ageidhuire amayengo nga ebionhek aeri kunhaba ku, kuliya ereseyo mugongo nha nhindho nha maiso. Ekinhonhi kyo kyeidhidhire kityaime bwa ku mugongo kyona kyaba nga kiri nhumirwa.

Abaana abaghala bana, nga bano bambaile efanhainhe oti yunifoomu. Kuliku amasweta, obusaati bw'ebitogyi, n'obutishaati. Mu ngalo bagemyemu obuti, ku buti okwo bazingililaku wuuzi. Nga buli omu ali ku kawefube okola kyali kola, babonheka bali luka oba bitambaala.

Omukyala aboneka obulungi nga ayambaire bulungi engoye dhe endhirugavu dha munhumira yasiba bulungi enviiri dhona dhaghoma yaataku n'esaawa alina ekifo ghatyamireku nga kiboneka kifo kyakughumuliramu. Alina emirimo gyali kolaku ku laputopu era nga alaga nti ebilowozo byonabyona biri ku mirimo gyali kola. Mu kifo ghali yandhiba nga aligho yenka kuba entebe edhetoloire dhiziraku bantu era nga ekifo kiri mu kalina ghaigulu.

Ono omusawo mweene era nga n'ekiraga nti musawo gha buvunanizibwa ayambaire kooti eya basawo era nga munsawo mwayo mwandhiba mu oba makansu oba ekintu kyakozesa mudhwaliro. Mungalo ayambaire mu giravu era yagema n'ekyuma abasawo kyebakeberesa ghabula tiyerabire mungalo era mwene omwo agemeire mu masiki okumuyamba kubyo kwerinda ali tambula oba olyagho aligaba sweeta.

Eirumba ligwiire ghagati kukimuli ekiboneka obulungi nga mundha kya yello kuluya kya paapo lya ndhiba eirumba lino nga linhunha mu mubisi gwa ekimuli.

Abaami bano omusanvu bali kukafubo ku mirimu gyabwe nga bagheesi ba byuma, baabo bagheesa amadhinisa, bagheesa endhigi n'ebindhiku. Era nga ghaire abandhi bali ghaya abandhi bali mukafubo ku mirimo gyabwe. Ghagati bali ghati aye ennhumba enkaire, enkaire inho dhibetoloire nga dha itaka mmante bu mmante, mmante itaka na matafaali.

Omwami omuvuzi ogh'epiki alina ghajighumulizaku aye nga kuyo aleeseku ebintu byabaire asiturire ku alambaireku ghansi yaba nga aghumwire ku era ghansi ogh'olusozi tulengera abantu kunhandha nga bali kunhumirwa eghala kumaadhi ghabuli ere eghala ghaigulu kulusozi yo eriyo kabiri ekibuga kiboneka bulungi amayumba gakalina ndhoghoza eriyo nhi wuuteli.

Akakanyavu aka langi enhingi muno nga mulimu kisitaka ni yello ni bbululu tukabona nga kali kwekadhula okuva ku kati kano okugya ku kale era nga obuti bufanhanha oti buti bwa lukone .

Mukisawe tulibonamu abazani obomupira guno mupira muzungu ogwetebwa lwagibbe tubona agemye omupira ole oghundhi akutaime aguteeze ole oghundhi alirumuka bagumughereze boonaboona omuzano guli banhumira era n'esaati dhigubbasire baboneka bali nhumirwa. Kumbali eriyo emiti mingi era ghansi wado batairegho emmotoka nga dhino dhiboneka badisimbye agho oba olyagho dhazani beene bano.

Enhandha eno oba omwiga guno gwandiba nga mugazi inho guliku ebiyuweriro bisatu ebinhenhe obulungi era ebijiririvu byetolwalwa ekibira era n'ekibira kyona kyaba nga kijiririvu kuba kizifu inho ate kigemu.

Kino kibuga era nga kumbali kwakyo kuzimbiibwaku kalina dhi matiribona enhenhe obulungi engazi, nga oba olyagho yafeesi gh'amaduuka. Ghabula ghagati ghakyo ghaligho akatale akagazi nga tuli bona emidaala egy'endhaghulo nga buli mudaala gutunda bintu byagwo mu bukutiya, era nga guliku mwene gwo. Ghabula bano banhinkiira okozesa manvuuli mu katale, ndhoghoza akasana kabitirivu.

Omuvuzi gha bboda abeese omusabaze era nga bali ku luguudo bali kwikirira ghabula mu maiso gaibwe ghaliyo ali kwayirayo ente nga edindhi dhisaze oluguudo edindhi dhikaali ku luyi lule. Era nga ye bali kwikirira tubonhayo amayumba ga bantu era n'onho ali okumpi yasiba busibe bwa lukomera ku luguudo ndhowoza badheeme mwingilira mu maka ge.

Obwire bufanhainhe nga bwakunkyo era nga ku naandha. Tuli bona amayemgo no guyengo gubba gwene ogukoze ekyovu. Wabula okumpi eno tubona olubale wagati munaandha omwami ayemereire ku. Mungalo ageimyemu akoma era nga lino irobo izungu. Aliroba bye naandha.

Omukyala ono ayambaire obulungi nga era kibonheka kiseera kya bwinhogovu olwa kooti gyataileku. Tubona nga ataile masiki ku nnhindho yayambala nhi gilavu, ndhowoza biseela bya kwelinda bulwaire. Mu ngalo agemye ekikopo eky'ebyokunhwa era yandiba nga ali mu katale ali gula bibala. Kuba tubona enhanhansi, wotameloni, nh'amalibwa, era ele kumbali twalengera nh'embooli, ali mu katale.

Omwami ono atyaime kukatebe akaleeyi nga ayambaire enkofira tubona kumbali ghe nga ghaligho akameeza akaliku ebintu era nga mumaiso ghe ghaligho akatandhalo akaliku ekipandhe . Mungalo alina olupapulo lwagemye mu ni kalamu era nga ere eghala ghaligho omukyala ayemereire mungoye dha yello nga ataire n'ebimuli mumutwe yayemerera yagema munkoto. Omwami ono yandhiba nga alisiga mukyala ono kukipandhe nga ono omwami musiizi.

Kino kyalo kya ku kibuga bino ebyalo ebya tegekebwa bulungi bi malidaadi, kuba ennhumba edhisinga dha butegula, dha kalina, dhiri mu bisagaati era mu bikomera. Tubona emiti gyona misimbe bulungi ti kibira, era nga ekyalo kyambukira ilala paka ghaigulu ku lusozi ere eri emilongooti. Era nh'eno mu maiso ghaliyo waaya dha masanhalaze. Ndhowoza ebyenfuna byo birungi.

Akabinja ka bantu abangi kali lumuka nga kaidha eruyi enho mu maiso, ku luguudo muli abaana abato abalenzi nh'abaghala, obukulukulu obughala nh'obulenzi obukulukulu, mwabaamu nh'abaleze abaana abandhi bali mu yunifoomu abandhi bali mu ngoye dhaibwe edha leeya.

Obwire buno obuli oti bwa kalikiizalikiiza, tubona omwana nga ali ninhaninha akasozi ku luguudo, era nga mwana mughala. Ku mutwe yetwiiseku ekifuluusi. Era nga aghamwetoloire tuli bonagho emiti, nh'obusikosiko.

Eno kamunye, dino edikola takisi era nga tubona esaabaza bantu. Munda mutyaimemu abantu baidwire era waigulu ku katanda ya ghanika yo emigugu, emifaliso, ebifuluusi, emipiira kyalaga nti egya ku lugendo lughanvu. Era nga mu maiso ghayo bali bisanganhya n'owa piki bano abakola obwa bboda, era nga weli bita tubonawo emiti mingi ne nsuku dh'amatooke

Endhaza nga dhiri mu kabingya kadho ku mutala dhiri kwelira isubi. Edhindhi dhilya edhindhi bwedhizanhamu. Ere ere mundha ng'odhibiseku ghaliyo emiti nh'eisubi lya kilagala elyaghukana kulinho dheliri lya

Linho lyandhiba eisamba ely'amagyani aye nga inhenhe era nga lyasimbibwa ku nsozi ibiri, eluuyi enho nh'eluuyi ere. Ku lyo tubonaku nga baazimbaku enhumba, ndhowoza ya mwenhe gho, oba omukuumi. Era ghagati ghalyo mu kiiko balima gho amatooke. Era ghaligho olusuku lulamba ate nga luleeyi.